Issi ogey woyko shuchchappe oothetidaysi aspalte geetetizaysi dees. Iza millerakka pude meyshetida teqeza bolla karethanne booththa qalameti gorpeti uttida. Guyeraka biratay birda mala geddi gi wodhdhides.

hayssan eqqida daro asati beetettes isti wurikka adde woykko attumasekko istas laythikka naatethikko isti uddulan uddula mithi oykkidi aykko miishe caddishe deettes isti kushan oykkoys uddula mith geetettees

hayssan gita keeththa malay dizayssa giddo gelidi uttida asati deettes asatikka ha baggara kumi dizayssakko istika bees guutha nayta woykko buro dicciza gashe nayta woy yelagatakko

Hayssan oorath oosettidasoza sinthan qashe tuutoyssa qanxidi anjisiza asati deettes iza qanxana hani yiidi eqqida nam7u macatappe issiniya qanxashe dawus issiniya qanxana oykka uttadus

hayssan oyddo asati uttida be sinthanka waraqata woththida istika guyera zokko shempisizayssa woykko zokko dartisiza oy deza bolla uttidi be zokkoza dhoqo giidi dartisidi deettes

nam''u asati eqqida. istafe goye bagganka waraqatay caafettidi qaapheti uttides. iza bolla booththa qalamera gitatidi amarathora be and amet giidi caafettida caafey hu'era dees.

Hayssara ogera hayiza issi addey bollara tooce may'o garsera karetha githe gixides tohonka caamma booththa medhoy woykko booththa qalamey diza caamma aaththides izas mille zara hedera hadirakka harasi du'a.

hayssa daro asati beetetes istafe sinthe gelidi nam7u asati eqqida istafe issina qasse macashinne issinay addekko addezikka guuthana gidishin macashiya ka akunthidara woykko gitakko

Hayssa daro natetha nayti nam'u toora woykko nam'u goomada diza baase qommo izaska sunthazi mootore geetettizayssa togida istafe go7e baggara bandiray eqqides.

hayssan asati kumuuttida ista sintha adhidi issi poolisey kaalethidi bishe dees e poolisezikka be ayfe ha bagga zarsidees be hu7enka qoopey woththides izaachchara ho7e bo7adey eqqides

Hayssan heedzdzu asati uttidaytappe issinazi hadirsa baggara dizayssi ha geddigiidi qoodheza mirq wooththides izikka ayfeza qishisidi woykko qendeththidi ceellishe dees izappe giddo baggara uttoyssi qasse ha tishshi gea luuttides.

daro asati issiso keeththe giddo gelida istafe bolla baggarakka keeype poo7oy competishe dees istika issifetethan uttida ista giddon zo7o miishi eqqi eqqidizaybettees

Keehipe daro keeththinne daro miththi de'es keeththezikka issi medho woykko issi qommo qalamen gorpetidayssa gidishin izappe giddozan giddozan miththas aadhdhi aadhdhidi de'es he miththaska keehipe cellidi lo'izayssakko.

hayssan beettizasatappe nam7u macati issi hayssa baggabe sinthe woykko be ayfeso zaari deettes istika be kushe dhoqu issidi issi hayssara zorettishe woykko haasayishe deettes goyera googideqqida attumasati woy addetikka deettes

Daro asati utti detees issitika soni woyko keeththaza sintshara kumi uttida. Guyye baggara paaca diza oyddayika be'etees. He issa giddon issi addey eqqidi qooda maraynizi appe pudera galiin hashezeden pudugee be'etees.

Ha sowan utida daro asat betetes. Issitappe sinthera utida issi adey bes adirsa kusheza buche oykid biradhetan dunaza kam utides, iza milera utida ha bagara diza dezas hi'ez gidora bo'atides.

Haysan daro asati utida istika wuri bena kuntida woyko ka'a yushida nu qalara ka'a karethi getetiza asatako issitika be toho bola woraqata wotidaynne be kushen oykiday gididi detes.

Hayssan diza asatappe sinthera diza asati ha baggara aawatanne gede baggarakka aawata gidishin giddon qasseka aaytikka deettes. Aawati be hu7en qoope woththidaytakkoshin ha baggara diza issi aawozika dundunguza xaaxidi qoope woththerenna.

Daro asati uttida istape guye baggaraka keeththi beettees keeththazas zoonozi woykko ipithezikka biratakko asatappe sinthe baggara woykko isti yedhosoza tooza achchan cilla maatay dees.

issi addey sinthara uttin iza guyera daro asati bettettes iziska hu7ezi pulumides iza buuchezi garsera laalamidi woykko issi keese hahon hhon eqqidi dolides izi haasaya haasayish uttides

darro macasatika utida hesi utosizika guyera zemposoyi zoko darithizasoyi diza ooyideni gidishi istika besi mayida mayoza gammo wogga qocisiza mayoko est utida oyidezikka botha medho gidishi huphenika gamo dunguza gozidda

issi aaway keehippe lo7izayssi hu7erakka puulum bessiday dees izi guuthu layth sugidayssa kushin buuchchey daro dolorennaa izikka uttidi be qofo haasayishe yootishe woykko asaza zorishe dizayzeretees

keehipe daro asatinne lo7iza may7o may7di seeletidi uttida asati deettes isti mayda mayozikka keehipe aleqo may7onne keehi aleqidi maarara giigida sonninne giigida oyde bolla uttida

Gammo dunguza be sinthan micidi iza bollakka maata cilila woththida isti qasse guyerakka beessi iza achchan uttida ista giddon issi addezikka gammo dunguza qofo sibe ma7ozakka iza ma7idees

oyddu addeti eqqida istika pude lanqetha gade kezi wodhdhidi duge guye xeellidi heedzdzati eqqidayta gidishin issi addezi haali eqqides he addezikka masara may7o may7des izappe guye baggan cella mithy dees

nam7u keeththati deettes istika maata keeththekko istafe issi nay sinthan issi macashi eqqadus izakka bollara laxana may7adus keeththazas gabbarazikka aykko qommo qaalame gorpetides

Heedzdzu gashe woykko guuththa naythi uttida; isththi ayfesora guuthu aariqi woykko aarisseti bessizaytakko; isththappe nam7ata qoodhezan masqaley aadhdhi des; isththika bewu7a dadissida.

Daro gashshe nayti woykko guutha nayti shiiqida istafe sinseredizayti beto bolla uttida istafe mille baggara mithi dolidi be hangeza woykko hayssiza ista baggaha yeddi wothidayssi bettes

Hayssan daro dumma dumma miishati deettes iza giddonka mithatinne haaththebe pinthiza wogolotikka kumida wogolozi abbara pinthizayssa woykko abbaza giddora aadhdhanan maaddizayssakko.

keeththi keecettidi dees keeththazikka faydon daro gidishin issa issara matidi woykko shiiqidi shirqi giuttides izikka dumma dumma medho qalamen gorpettides garse baggara salo mala bollara booththukko

asati keype gaammo woga maarara bessiza mayotanne bessiza miishata oykkida isti gaammo dunguza qoofinne gammo dunguza may7o may7da guyera qasse daro asay guchche wothidi yishe dizayssikka guchches beettes

hayssan daro asati uttida istika macashekko isti gaden uttida woykko beto bolla wodhdhi uttida isti be hu7enka goosse goozida he goossezas medhozikka karethikko

heezzu maca asati eqqida istika be sintte geede zaarida be zokkokka ha zaarida nam'ati istappe laxana qomayida. issi naya santte may'o bollara mayadusu be hu'enka goosse yegadusu.

Hayssan nam7u nayti uttida istika attumana woykko adde naakku be kushenka orde woykko duuhe maxaafa oykkida he maxaafazakka pooqidi giddoza beishe woykko nababishe deettes

Hezdzdu nayti eqida , istappe nam'ati be hu'e bolla madabarara ayko mishe qachid wothida isti hezdzdatika be qodhen gashe carqa woyko qole getetizaysa xaaxida, istappe guye bagara cilila kathiy dolishe Des

Haysan daro asati utida isstika be sinthan dumma dumma bayzetiza mishata othida isstape sintha bagaraka

Daru nayti eqqidettes isti be hu'enka qoofe woththida qoofezikka bollara pude dishko tidi woykko macaray pude kezin dizayssakko isti wurikka be sinthe haazaari eqqida isti bo kishe madabaranne festale ikkida

Keehippe daro qoommo woykko daro medho bandiray guyera silettidinne misilezii qaphettides he bandirazikka issinezii izappe tophphiya bandirakko tophphiya bandirazi daroson eeqidees

Hayssanne toophphiya karththaa misilee kezuuththi des; izappe garsse baggara gigital ethoophiya gida xuufe amaaraththora xaafeththi des; pudera qassi gigital ethoophiya nam7u shiyanne heezzu thammu giza xaafeekka xaafeththi des.

daro bandirati woykko dumma dumma dere bandirati issipetethan shiiqidi issi bolla misile kezi uttida izappe milla baggarakka saber zeena giidi amarathora xaafettida xaafey beettees

Afiro marketing hawus gidi ingilizathora xaafetu uttida xaafe qaaphettides izi xaafetoyssikka karetha qanomera gidishin bollara afro giza xaafes ordera xaafettin marketing hawus giza xaafayi guuthu gash bessi caafettidayssakko.

Issi addee eqqi des; izikka be sinththe haa zaari des; izi mayida mayozi kareththiko; qoodhetura gaaththa baggathi zo7okkoo; izas buuchchazi dolidayssakoo; buuchchizayssi ha7i qanxxissidi des.

issi gitanne wolqama gidida kaamey dees he kaamezikka aykko miishi wollidayssa woykko kundidayssa denthizayssakko izi ha'i gadeppe mawurate woykko koronte geetettizayssa aaththiza miishaza ekkidi be bolla caanishe dees

hayssan daro miishati kumi dettes izas kace malay malay pude dugenne gede alidi eqqides issinaza bolla bolla ha baggara nam'u kace gede baggara heedzdzu kace giidi issi bolla ichashu kace kacey dees

asati koronte lo7ethishe woykko qachishenne giigissishe deettes iza giigissana bolla kezida nam7u addeti beettettes garsera pude isti yedhi keziza yangaresa oykke qqida asatikka deettes

hayssan biittay issiso shiiqidi woykko issi bolla kezidi dooretti dees izappe bollara koronte shuboy aadhdhi bida tuussatikka eqqida he tuussati ha bagga nam7i dizayta gidishin gede bagganka nam7inne sinthan qasse issi nabettawu

hayssan pooqey woykko shuchchafenne simmintofe biratappe oosettida keeththi beettees he keeththazas mille bagganka daro daro toketidi cillizanne ciiza mithati beettetees essimithaska keeththazas alle qoimmanas giidikko toketoy

Issi adde misiley beetes izappe sinthe baggara shubo woyko biratan xaaxetidi birdettida birday de'es izika bes oshicha kushaza dhoqu salo histi denthidi kayso biradhen malati woththides.

Haysan daro asati kumi detese istikka issisora be sintha wurika ha zaridi eqi detese istappe guye bagara waraqatan daro misiley kezidi qaphetides isti qasekka be sintha zaridayta gidishin isti daro baga Botha mayo mayida

Hayisan daro asati heera haara googidi uttida istafe baggayti kompitere oykkidi iza beyishe xeellish woyiko nababishe deettes isti be sinthanka pompara haaththe wothida

hayssan dumma dumma woykko daro qommo kaththa misileti kezi uttida iza giddon daro qommoti dizayssa gi dishin beettizayssa ay leemiso soolloy beettees dumma dumma woxetinne hara hara kaththatikka dees

Daro kaamey ogezara gede pudenne duge bishe dees; duge biza kaamezi daro miishshe be zokkon caanidees; izappe ha baggara doyssi daro madaabarata kunththidi sikketidanne yiicettida miishshe caanides.

hayssa nam7u asati beettizayta gidishin istafe issinazi hara gede aali eqqides izikka beessi adde woykko attumasekko henara qasse issi naya ha lawuttatus izakkabeesi maca woykko macasikko istafe giddon waraqatay uttides

Asati issifetethan uttida isti beettizaytikka attumas woykko addekko istika issife uttidi maaddafe kathimishe deettes be kushenka ushshata oykkida istafe giddon giddon harara asati eqqidaykka deettes.

heedzdzu asati deettes istafe nam7ati eqqida istika eqqidi keeththazan qalame gorpishe deettes he qalameza medhozikka booththokko issi ades qasse uttidi qalameza maadhees

daro oydey issison licetti dees he oydezan uttida asikka do7ase woykko oydezi berka pace dees guusskko oydezi diza soozikka keehippe lo7izayssanne malaliza keeththe gidoy beettees

Hayssan daro miishati deettes iza guyera daro asatikka eqqida asatappe guyen qasseka keeththi dees keeththaza bollaka awaash banki giza xaafey dees asatappe sintha waggan zaytey pompara uttides.

Issi kaamey eqqides he kaamiza achchanka issi macashiyakka dawus izaka kaamiza wulaza be kushen woykko oshichcha kushezan oykkada doyo bolla dawus hanira issi asa kushekka gede yedetu uttidays beettees.

Hayssan asati haa aalidinne uttida isttape issi addezi eqqides.eqqo addezikka haasa7ishe yootishe woy tamarssishe dees.istape sinthe baggarakka eqqidi daro asi daanayssi erettees.isttape guye baggara waraqaata xaafettidi qaapheti uttides.

Fidel kaafenna erstoorante giide amarathora xaafettizayssa gidishin iza bollaka daro qommo woykko dumma dumma kaththa misileti giigi uttida hessika bessizaysi he soozan woykko he kaththa keeththan bayezettiza katha qommotakko.

udupun xeetane hezu tamane udupuni paydoy xaapeti uttides izape qase duge bagani kaameynne maliza miishati dizayssa gidon issi macasi uttadus.iZa bootha mayo mayadus

Haysan daro qommo kaame issi bolla shish wothida izappe ha baga hishe diza kaamezi ase caanizaysako izika al'o kaame woyko daro bira ekidi shametiza kaame qommotappe issinazako.

keype aaho dembay dees he dembazikka cililanne lo7iza maatan kumuttides izappe gede baggara asati eqqeda asati be kushenka warled safti dey iggiza xaafe xaafettida waraqata oykkida

Hayssan uttida asati issi medho woykko issi qommo qaalamey diza may'o mayda istafe sinthara uttida oyddo asata giddofe essiniya macakko guyera daro asati dizayta gidishin istafe gede baggara pacoydeykka dees

daro asati eqqida istafe goye baggara issi medho may7ida pooliseti eqqida issafe oshicha baggara dizaaddezi hara medho may7idees izi may7o medhoza qommoykka zo7okko istafe goye baggara keeththide

hayssan daro pooliseti woykko daannati eqqida istika bees oshecha kusheza be baqana ginan woykko ayfesora dhoqo hissidi ha mashatho histi woththida be hu7enka qoope woththida be ooththo mayozakka mayida

Daro asati eqqida issa sinthan nam'u asati uttida eqqida asatappe gu'e baggara googe aadhdhana dizayti zo'o may'o may'daytakko giththezi qasseka karetha mala guuthu salo malathu gi ekkidayssakko issa sinthan booththa mayo mayda asatikka eqqida

Hayssan asati issifetethan shiiqidi maaddafe kathimishe deettes isti ha baggara gede uttiday heeni baggara ha uttiday xadera pude uttidaynne gannara duge uttiday giidi deettes istafe gedera diza heedzdzu asati issi medho may''o mayida.

Hayssan daro asati uttideettes hista bi a baggara dizaara issinea macashakko shin be hu7en qoofe woththada ayfesora adde dagga uttadus garserakka karetha may7o may7ada dizaarokko izi millarakka issi addeykka qoofe woththi uttides

Hayssan diiza keththa missiley guyera bettes keththazas zoonozika dessi zoonozappe geede bagganinne millera giido baggan gaththan ciililiza miththi dessi zoonozanka biirata birdday woykko ibbiththey bettes.

Pooqe ketha kexetid Des. He kethazika pudeka Gita woyko dhoqa gidishn mile bagaka akid woyko dalgid dizaysako , iza achan kameyinne asat hanteretetes.

ogey hayssara gede ha mirqeti aalidi biidi dees ogezappe mille baggara booththara karethara walaka qalamey gorpettides gede baggan booththa qalamey gorpettidayssa gidishin geden izappe sinthan mithi tokettides

issi oydera issi kompiterera beettees he oydezikka daro beettizayssi banke keeththatanninne aakime keeththatanko izas toyi woykko goomay dizayssa gidishin he goomaza dartidi guye sinthe yooyana danda'ees

nam7u asati uttida istafe oshicha miliradoyssi aarisekko izikka laytha hanko addezappe guuxxizayssa woykko naatizayssakko handaradizayssi ka akunthidi keejji ekkidayssakko

hayssara geetetha xeelliza saatin keehippe lo7o hanotan toketidi haythezikka iirettidi woykko qanxettidi issigina gidi uttida mithibeettes e mithazikka asi keeththaza woykko sooza bishin aleqos go7izayssakko

Hayssanni keeththi gedera nam'u pooqey dees habaggara iza millezan daro mithi woykko maataynne hara hara gashebati boolmalathu giidi guuthu shulli woykko polli ekkidayssi beettees.

Hayssan aahosoy gede dembaso gadera keexettides izappe sinthe baggan aykko santhe merowoykko cililo carqa malay qashe tuuttides izappe oshicha baggaranne hadirsa baggara keethchi keexettides.

Kehippe lo'izanne ada ase amosiza keeththi beetes. He keeththazikka poqe gidishin izas sinthara mastotey gelidees. Mastotezappe duge bagaskka booththa qalame gorppetizayssa sinthan daro kameti eqida.

Hayssan issi keeththi izikka pooqe gididayssi beettees iza millenka ha baggara daro mithati dolishe deettes garseza qasse maataykka dees he maatazikka melibessidi guuth boolmidayssakko.

Keehippe lo'izanne ha'i wodera biza keeththi beettes da keeththazikka al'o ogen woykko al'o biran shamettida miishatappe keexettida keeththekko izas bollara gedey diza biratazi woykko kaarazikka beettizayssa dishin garsen hugezikka keehippe lo'izayssakko.

Keype aahunne al'ho gidida keeththa giddon daro oydeti licettidi kumiuttides oydezes medhozikka salo mala gididi giddora duge tooce qalamey xaafettidi woykko duge yafareti diza oydekko izas giddo hugizikka keypelo izayssakko.

Issi addey bootha mayo mayides.be qoodhenka woyto ekkidayssa aathides izi hu7ezi bo7atidayssakko.izi kumetha giththe gixxidi eqqidaysako be kushezanka aykko miishshe oykkides.

Issi addey ha Ali uttides izika beesi medhora ariseko izas buuchey garseranne sidhe garsanka dolides hu'ezaka gashera dichi besin isikezi gitati ekides.

Issi adde utides izika basinta ha zaridi des izi kumeta mayo mayides huyenika issi medho woyikko mayoza medho qophe wotides tiraza bolaka istatiskope getetiza akime miishsha wotides.

Ichashu asayi eqidayitappe oyidati ade gidishini isiniya maccako maccasiya kehippe loyizarone dhanithara utidaroko izaka wocheni ayifesorra ade gelizaroko

Hayssan issi asi ichchi dizayssa gidishin izappe ha bagaara bootti bessida mayo mayida asi be mille nam'u kushen oykkidi ichchoyssa xeelishe dees; gede bagaarakka karetha mayo mayida maccashiya doonaso shiqada oychchashe dawus.

issi addey haasaya haasayishe dizayzibetees izikka tishshi giidi be sintha ha nunan zaari woththides izikka be kusheza ha sinthara ischisi woththides karetha may7o may7ides gaaththara booththu may7ides

Haysan asati ziqi giidi ba kushen pestale oykida pestala oykko adezi ha poqi besin garsen diza miishaza ekidi ekidi pestalezan yegiza woyko athizanne dentidi miza asati de'etes.

Hayssan diza nam7u asati beettettes. Istappe issi nayiya be duuna goozadus. Iza gooZoska karetha medho carqarakko. Be ho7eza bolla nam7atikka goosse yeggida istappe issiniya aayekko.

hayssan issi keeththi gede aduse gididayssi beettes izas sinthe baggara oyddu biratay eqqides he biratazikka keeththaza zoonoza woykko bollara kaaraza pude tuuqidi sugiyoy koyssakko

Nam'u asati eqqida istika aakime gidoyssa isti mayo ma'uzi bessees woykko erisees istafe addezi hu'e bolla wothoyska garsera may7oyska kareti bessida salo mala may'okko.

issi addey uttides oshicha baggara bandira essides yebandirazikka tophiya biitta qoncisiza woykko tophiya biitta malatiza bandirakko bandirazas heedzdzu kommo qalameti hu7eppe duca gakkanaun gorpettida

asati issi betethan shiiqidi keekke geetettiza miishazan mashsha essishe woykko izara bachishe deettes isti uurtikka be kushe yeddidi mashsha oykkida istafe issi naya issi macashay kushe oykkadus

Hayti asati aykko miishe be kushin oykkidi eqqida isti oykko miishezikka booththa medokko izikka shubora qasherettidi woykko gaaderettidi dizayssakko asati bees paydonni icha shukko.

Issi gashena baqana issi asi be kushera oykkides izikka baqanas oyketi duunaza doyides woykko pooqides hara asi qasse iza sinthan eqqidi iza duunazan dhale qollana gish giigettidi dees.

issi macashaya eqqadus izakka ha aalada dawus be hashe bollara laxana may7adus be hu7ekka lo7ethada goozadus izis qoodhezan may7oy guuthu qaaretti bessidi kallo dees

Hayssan daro asati issison deettes istafe issi macashiya gede baggara ha aala eqqadus izi sinthan daro qommo waraqatay laaletti woykko miceti uttides iza be kushenka birata maliza miishe oykkadus.

darasi issiso kumidizayssa gidishin istika be tohon yedhizasozan maatalali woththida issika isti yedhoosozi gadezi huge geetettes istika be qoodhen gaammo dungu zaradiza mayo mayidayta gidishin adirsa milera issi macay eqqadus

issi harganchay woykko hargida asi aakamettana yiidi woykko akimettidi toozara kushe zara carqan qashettidi woykko goozettidotin iza beyanan woy oychana yida asati izaade sinthan eqqidi oychishenne beyishe deettes

oyddu asati eqqida istafe oyddatikka wuri be kushen mashsha oykkida issi mashiyo enira hanira yeddi oykkidi ukethi woykko daabbo baththishe giddon woy phalqishenne ancishe deettes

Daro assati yishe betesi. He assatikka issipetethani yexishenne kushe bakishe betesi. Isitappe sinithara nam'u assati gede haa hanida

Issi keeththe zoonon daro miishsheti deettees,he miishshetika bayzettanas shiiqi uttidamiishe gidoyissi utto utethazi bessees, istika keeththeza bolla woyiko kaaraza bolla kaqetti uttida.

Issi addey eqides izas isikezii guye gede gelidayss woykko izas tiishama kezidayssakko izappe guye baggarakka keththazii bettees keththaza bollarakka nam'u medhoy dees

Issi pooqqey kexxetishe de7es izaasika kaarazi bollara wodhdherenna iizi buuro kummontta diizayssako iizappe garsse baggara bassa biitazi sinththazan dooretidi ha baggan teqqeti uttides.

Haysani daro asati utida, istappe sinthe bagara utida asata paydoyi ichashuko. Guyeraka daro asati dizayta gidishin istappe mile bagara dumma dumma asati waraqatani misilen kezidi utida woyko qaaphetida .

Hayssa keeththaza xeellishin keeehippe lo7izaysakko; izas medhozikka pollo mala guuththu bollaalathiza boothukoo; izappe giddon giddonkka cililidanne keehipe lo7o huneethan dicciza miththathi beeththeeththes.

Hayssanni issi miish gitay beettes izaska sunthas ingilizathora ceygitessa gidishin izikka ne torke geetettes izi go'izayssi asati hara diren dizasatara woykko be matappe haakkidi dizasatara silketan woy mobiletan dawalidi gaggana mala go'ees

Heedzdzu asati eqqida istafe goera eqoyssi poolisekko izikka be dabba nam7u kusheza oykkides izappe dugera qasseka aadhdhe adhidinne woykko laalami laalami diza mithibeettes

hayssan aaho ogey beettees ogezikka ha baggara meeshettidayssakko gede bishe qasseka shuchchi bichcha licettidayssa woykko acey qoreti aggidayssakko izappe sinthe gede haakkidi pooqe keeththi dees

Hayssan asati gede bagganne ha bagga hantishe deettes istafe nam'u asi ogezara be toora hantes issinazi caala gidishin be kushe kiisen naaqidi gede bees hankoyssi naateth gidishe ha bagga lidi ees.

heedzdzu kacera diza issi biratay eqqides izikka carko googi za gina woykko yuuyi za gina yuuyidi woy shocetidi he bagga bishe awa carkisan bessiza miishazakko iza medhos booththukko

shuchchi ancettidi woykko iirettidinne giigidi licettida ogey beettes he ogezikka kobolisto geetettiza oge gidishin izappe gede gede haakki biidi xeera baggara hantidi biza asati bettettes

Haysan daro asati utdayzata gidishen, istapa sintara ha gidi hezu asati utdes. Ha bagaraka gade hanedays des isyi as de'es, isti utoska chama quchishshen weyko machishe gidishin, hara uto adeyi machiza ade weyko quchiza adeko.

Haysan demba gadey betes, izappe sinthenk aissi keethiy des, hesi kethska azis demban kexetide giikon daro baasishe asiy waayonta malanne aapoz dembasana mala gishe metotonta malakonizan keexwtoysi

Hayssa nam7uto baase woykko saykile geetettizayssa togidi yiza asi dees hissika hanko gita kaametappe dummatizayssi gita kaamiti be wolqan woykko lambay qoletin bizayssa gidishin hayssi asa wolqaninne asi sugikko bizayssakko.

hayssiyan beettizayssi birata birday shuchchan garsara meeshettizayssa bessees izappeka birdaza bolla tophiya kartay siyeletu uttides hekartaza giddozikka tophiya bayndiraq alamen gorfettides

Issi keeththi lo'izay ha baggara ha aalliayssa gidishin izappe mille baggaraka hara keeththikka beettees he keeththaza zoonon bayzettiza may'oy kezidi qaaphe tuuttides izappe zoono baggazara issi addey keype lee'idin adu segida gede bees.

Orde shuchchi ogen liceti licetti uttides iza giddora qasse gede hantidi biza nayti deettes nayti gede haakki bidayta gidishin istafe ganna baggaranne xade baggara aafu mala meeshettidi dhoqu buuttida gadey dees

At dogeso doyla yato gidi amarathora xafeti utida xafey des izika adezi woyko suthas xafetoys gede bagara ha alidi utides izas tiraza bollaka misiley dizaysa gidishn he misilez gedaro misileko

Haysan daro asati eqida istika issi medho mayo mayida isti mayo mayozi guye bagaranne gede kushesora karethi gidishin sintha bagara salo mala eoylo salo medho qalameko

issi addey ha aalidi uttides izikka be duuna pooqi woththides izikka pirde keeththa daanna gidoyssi izi maayo maayozanninne izi utto utetha hanotazan eretes. Izappe sintha baggan waraqatay micettides.

hayssan dunguza mayda daro asati eqqida istafe issi addey sinthe bagga dhidi ista tamarsishe woykko istas be qofa yootishe kase caalati aqizay hanotaza nashshishenne ista tamarsishe eqqides

Hayssan oyddo asati eqqida istika eqqoyssi issi petethan ufayetishe gidoys beettees istafe guyera diza issi macashiya haasayashe dawus isti heedzdzatikka be kushen issi miishe oykkida

issi addey eqqidi haasaya haasayishe dees izikka be kushen dinxe dhoqesiza miisha oykkides iza sunthaska ingilizathora makirofoone geetettizayssakko izappe guye baggara santhe medho miish qaaphettides

poliseti issifetethan eqqidi tophiya bandira be kushen mitha bolla kaqqida isti wurtikka isporte ooththishe woykko bolla qaaxo qaacishe deettes istika bayndira oykkoyssi bedereza qoncisanasko

issi addey eqqidi dees izikka medhora aarisenne lo7iza addekko be kushen oshichcha baggara woykko oshichcha kushezan waraqata oykkidees adersa baggara qaala woykko dinxe dhoqesizayssa oykkidas ishe dees

Hasooza giddon heedzdzu asi deettes istafe issi addezi uttides issi poolise woykko daannaya iza ka maca gididara eqqadus haradey qasse istafe oshicha millera eqqidi haa xeellees

Hayssan heedzdzu asati uttidayta gidishin istafe nam'ati lo'i beettowasee issi naazas woykko oshicha milera doyssas mayoy bicha beettayssa gidishin hadirsa milera doyssas kushey beettes giddoradoyssas gidikko lo'i mulesos beettes.

Daro asati haysan googidi eqqida istape guye baggara birataninne shuchchan birdettida birday beettees he birdaza gaathan lo7o keethinne miththi dees hessa giddora addetinne maccati deetees.

Issi adey utides iza mileraka kopiteryka des izi be sinthan waraqata wothidinne waqatazan xafishen iza nababishe des be hu'es karetha mayo mayi des hu'e ithika qaxiszaysako

Issi addey ha aalidi dees izikka be kushen waraqata oykkidi izappe nababishe woykko haasayishe iddizayssakko gede baggalidi guye aali uttida asatikka deettes hani ha nu bagga woykko be sinthe ha zaari equ adesi karetha mayo may dees

issi addey be sinthan komputere woththidi uttidees. izappe ani baggara woykko hadirsa milleraka waraqataykka sinthazan dees izi bees karetha mayo mayidayssa gidishin izappe gede baggara woykko hichcha baggara pacce diza uydey dees.

issi addey qashoson dizayssi eretees isika eretizayssi izas sinthe baggara birata birdazi dizayssanko izi be nam7u kashe zara he birdaza woykko birataza oykkidi biratappe woy birdazappebees gaathan eqqides

Asati issipetetan shiqidi buraza pitidine be heraza geshateta nagishe gede he ha woyko issi bola shishi dorishe detes istape sinta bagara daro kametinne kethi de'es.

Hayssa nam7u asati deettes istafe issi nazi adde issi niya macakko ista nam7ata giddon issi mithe xiida malay toketi dees isti gade pittidi buuranne iitayta waraqasha dakeththata shiishshishe deettes.

Haysan diza daro asati betizayita gidishin issitape sinita bagara hedzdzu asi issipetetan issi mishi hoysoli woyko toki ekidi bishe detes isiti oyiko mishi shuchiko

iita buuratinne dumma dumma pompa iitati festalida keeththatinne hara haara may7o carqati haaththe ogesa wodhdhidi kumidinne tuccidi gordo oththidayssa asati issi betethan kezidi akafara kaash kessishe deette

Asathi issippetheththan kiyizi be heera geeshshatheththi naagishe deeththees; be heeran shiiqiza iitha buurathanne iitha dumma dummabatha issippetheththan aaththidi haraso efi qolanawu maadeththidi ooththishenne iza aaththizi denththo bolla deeththes.

Daro asati hayssan beettettes istafe darotikka issi medhoomayo maydayssa gidishin ista giddon issi kaameykka eqqides he kaamiza sunthazikka ayssus geetettizayssakko asati be kushen dumma dumma miishata oykkida.

issi kaamey dees izikka be zukkon woykko be gongezan daro miishe kunthi caani ekkidi bishe dees emiishazikka buura gidoyssi eretees izikka heni hani wodhdhidi mela qasheretonta laaletti dizayssanko

Issi keeththinne issi kaamey beettees keeththazi kaamezappe gede baggara woykko hadirsa baggara dizayssa gidishin kaamezi keeththazappe ushichcha baggara dees kaamezas medhozikka zo7o gidishin oyddotoy woykko oyddu goomay dizayssakko.

ingelizathora nashinal ayde amarathora digital metawuqiya geetettizayssa misiley hayssan kezi uttides izikka erisizay woykko bessizayssi issi asi tophiya yeleta gididayssa qoncisizayssakko

Melkam ye siqilet be7al giza xaafee xaafeththi uththi des; hessa guusazikka nu qaalara lo7o kaqetheththaa galassaa gizzayssakko;izii qonccissizayska xoossaa na7aa yesuusa gizayssi kaqeththida gallasas gakkidayssakko.

Hayssan issiso giddo gelidi daro asi dizaysbeettes istafe go7e baggara issi addey pollo may7o may7 dees be hu7enka pollo qoope woththidees be kushen qasseka mobile woykko silki geetettizayssa oykkides.

Hayssan issi adde misileynne izi saaleto woykko izi ooththeto miishazi beettees he beettiza miishaza sunthazikka payda matoqa woykko nashonal ayddi giidi ingilizathora asas xeygizayssa gidoys eretes.

Daro asati ba sinte isay iso bola zaridi woyikko hadirsera dizay ushachera ushachara dizay hadirsa baga adidi utida istika ba sintan woraqate wotidi xelidayitinne nababizayti detes ba sintanika ponpara tuciyayti hata kunti kunti wotida.

Hayssa daro asati dizayti wuridika kareththa mayo, He mayozika kumeththi wokko gitazikka bollara diza kotezika issi meroko. Esti tira bolla yegizakka issi mero gidishin izika booththiko.

Issi adeyi eqidees.izas huuezikka bo'akko .izappe guye bagara daro cilila kaththayi woyikko badalayi cili'i cili'i gidi dolishshe dees.izappe guye gede hassi xeelishinn daro kametti eqqidda .

Asathi issipetheththan eqqidi zoreththishenne be qofaa issee issaara laamereththishe woykko issay issa zorishenne issay issaape thamaarishe dizayssi beeththees; isththa giddon ishshi maccashiya dira giza eqqaza thamaarawus.

Hayssan diiza assti wurryitika be tiira bolla aalana ciita woykko gisste mallatay diiza mayo missileza kessidi mayidi dettes he mayozassika medhdhozi booththikko.

Hayti asati issippetethan shiiqidi uttoyssi bettes. He asatikka gaammo dunguzara diza may'o mayda istika be sinthan pudho woththida he pudhoza millenka pompara kumeku muuttida haaththey beettes.

Kaamey ogezara ha hantishe yees iza bolla asatikka kezidi zokkozan uttida asati uttoyskka nam'anthon diza kaameza bollakko izi hantiza ogezi shuchchi qolettidi woykko acey qolettidi diza ogekko.

Hayssan ichchachu addeti beetetees istti wureetikka mayida mayozi issi malako istappe hadirssa bagaara diza addes Gita pude woykko aduuse gidishin hu'ezi zoldoti beesidaysakoshin bo'atidi gede guye ithikezi guye bolla biidi dees.

Nayti woyko yelagati kuwase ka'ishe detes, istappe toce mayo mayoyis be Tiran ospun paydon xafeti dizaysa gidishn kuwaseza yedid ha be towan beko shiishashe des, milera diza zo'o mayo mayoyis iza sinthan dhoqu gid gufi utides

daro asati be sinthe ha zaaridi hantishe deettes istafe giddora issi macashi dizaara be hoyeza pixada duge warcis ta oththadus izakka ayfesora woykko medhora keehippe lo7izarokko ista

hayssanni solare geetettizayssi dees izaska bashezikka uttides hessi bashezi kare kezidi keeththa bolla woy mitha bolla kaqeti uttikko bollafe awa arshefe poo7oza duge ekkidi omarsi asas compees

Hessan uttida aawati woykko bayranne cima gidida asati bettettes istafe nam'ati gaammo dunguzza qoofe woththidaytakko issinazi ista melaredze qasse hara qoofe woththidayssa gidishin izikka ammanawo gididayssa izi oykkida miishas bessees.

issi addey eqqides izikka bollara mayda may7ozi booththa medhokko he booththa medhozas tirasora gistey maxettidi qacsheti woykko mirqeti uttida misiley dees

asati issiso shiiqidi issibetethan eqqida istika issa issara haasayishinne salpetidaynne sinthen salpetonta woykko zooro medhonta diza satikka deettes issi macashi haara duginne issi macashi ha baggara pudala eqqadus

Daro asati issi bedethan shiikidi issi addey ooratha miishe medhidayssa xeellishe woykko beyishe deettes he addezi medho miishazikka gashe miishe gidishe goomma mala toora diidi hantizayssakko.

hayssan hedzdzu asati deettes istafe nam'ati eqqida eqoyti nam'atikka maca gidishe issa issara gaggishe woykko laamotetha aaththishinne ham'otidi idimeti uttida

hayssan eqqida asata giddofe oyddati maca gidishin heedzdzati addekko. istafe ha baggara diza heedzdzu macatappe issi adde zara issi macaera kushe oykketti uttidi issa hayssas aykko miishe imettishe deettes.

Daro asat bandira oykid eqida, istappe sinthe kezada issi macasiya eqadus . Izippe sinthe bagara gita gitanne wolqama asat issipe shiqid izo beyishe woy xelishe detes .

Hayssan guyeera polisethi woykko daannathi eqqida; isththika be sinththan daro lasththiqeppe ooseththida oydetha woththida; isssi gu7eera duge sheeqidimmidenne ba kushen xam7an oykkiday giidi eqqidi dizayssa ha misilee bessees.

Issi addey uttidi haasa7a ooththishe dees woykko haasa7a aaththishe dees izikka oyde bolla uttidayssakko izi utto oydezikka karetha medho gidishin goomara dizayssanne guye sinthe be goomazan yuuyizayssakko.

hayssan issi kaamey sinthe baggara ha yishe dees izikka keype lo7izanne al7o kaamekko iza sinthan gede baggara qasse eqqida asatikka be sintha iza bagga zaaridi iza xeellishe woykko beyishe deettes

hayssan uttida pooliseta woykko daannata beyoos istafe issi nazi karetha may7o maydees issi nazi salo mala medhoy guuth pollibessidayssa maydees hankoyti wurtikka issi medho mayda

issi poolisey woykko issi daannay uttides izapfe sinthe bagga nam7u tophiya bandirati mitha bolla kaqettida woykko qaaphettida iza milerakka waraqatan caafettida caafey uttides

ha sozanni sinthara ichasho asati uttida isti uttoyskka oydey bayndason woykko gadizan betoo bolla ziqqi gidettes guyera diza asatikka ista guumilera woykko guyera googi eqqida

issi addey bees nam7u kushezanne motore geetettiza miishas woykko kaamezas sinthara xompiza ayfeza kessi oykki uttides iza millerakka issi addey zo7o may7o may7di suule mayne qanxo giththe gixi eqqides

Daro asati issi sora shiiqidi gaden uttida istika issi petethan tamarishe deettes ista tamarsizadeykka eqqides he addezikka poolise woykko daannakko.

daro asati eqqidettes istafe daroti qasse macakko issi addey sinthe aadhdhidi eqqides betira bollakka tophiya bandira gashera oossidi kaqqides

Issi poolisey woykko daannay eqqides be hu'enka qoope woththides be may'oza bolla tophiya bandiray misiley kezidayssa may7des he bandirasaska heedzdzu qommo qalame dizayssi beettes giddozanka xoolinte malatay ginatetha qoncisee.

Daro lastiqe oydeki issa issa bolla licettidi woykko korettidi sinthan doorettida izappe goye baggara daro asatikka uttida oydezi sinthe dessaqidishin asati guyen gaden uttida.

Nam7u asathi eqqida; isththape issi na7iya maccane issinozi addekoo; addezi booththa maayo mayi dees; macciya qassi poolisekoo; izesi sunthazan thera tsanththa bollaka toophphiya banddira siileenne dugehaa banddiraa siilee dees.

issi addedayssi uttides izikka poolisekko izas nam7u baggarakka tira bolla bayndira misiley dees izikka bees oyde bolla uttides oydezikka guyera zemposora dizayssakko

Issi addey woykko daannay ogen eqqides izikka kaamey hayizayssa be sinthan essides izi be wen qoofe wothides be tonka karetha camma aaththides izappe gede baggarakka nam7u asi eqqida.

Daaro asati issipe uutida issitsppe issoy sa'atte aaththidi ba kushshe xaaxi uttides.

Hayssan eqqida asathappe habagara woykko haddirssa milleera dizaythi issi medho mayo mayida oshichcha baggaara dizaythi gaammoga qonccisiza bullukkuwanne gaammo dungguzzaa mayidi tssambbaro kushiyan oykkida.

Digital Ethiopia Gidi enigilizoththara xaafetida xaafeyi dees.izappe garisse bagara guththu ziqi gidi issi adeyi eqqidees.hee adezzikka hasayishshe woyikko be qoppa yotishshe dizayissa gidishshin hu'eezi bo'atizayossakko .

Issi addey uttidi hasa'a hasa'ishe dees; izi kareththa mayo mayides; gaaththara booththa mayo mayides; izappe oshichcha baggara ayko derey dizayssa gidishin hadirssa baggara Tophphiya bandiray eqqidi dees.

Daro asati issiooetettan shiiqidi ooththo bolla deettes. Isti ooththizayssikka kaththa cakakko. Kaththazi kaxxoyssa woykko boolumoyssa cakkidinne issi bolla shiishshidi lici lici woy naqi naqi woththishe deettes.

Issi addey haasayaa haasayishe dees; izikka baqanasora ordde woykko modhdhi ekkidayssakoo; izas duunazasora googi baanawukka buuchey dolidayssakko; izi be kushenkka worqqe aaththi uttidayssakoo.

Asati kaamera aykko miishe caani ehidi wothishe deettes. Istika ba kushen kartoone geetettidayssa oykkida istafe oyddu asati issi kartoone oykkidizayta gidishin guyerakka hankko asatikka nam7i oykki eqqida.

Nam7u asati kushe issa hyssara oyketi uttida hessa isti oyketoyskka caaqo woykko issi miishe ooththanas issa hyssara qaala gelishe dizayssakko isti nam7atikka faranja asekko.

issi addey babisiza mayo maydi eqqides izaska baqanazinne ayfesos siidha garsara som'ozi mule buuchen goozettides izas hu'ezikka dicci bessidayssakko izi mayo mayozi karetha masarakko

Sasowoza giddon beettiza oyddu asati deettes he asatikka paydon oyddu gidishin istafe issi nazi tira bolla giste misiley kezo may'oza may'ides istafe nam'ata sinthan qasse waraqatay uttides.

namu asati be kushe dhoqu hissidi uttida isti dhoqiso kushezikka oshicha kushekko izappe addezi hadirsa baggara diza macayfe gitati bessidayssakko macashiya behu'iza pola yedidarokko

tophiya ayssiza kaapu woykko nu biittey tophiya kawo abi aymede geetettizayti uttida istika be kushe nukkida nuketo kushe zikqa hadirsaza gidishin duuna pooqidi haasayishe deettes

Issi addey mith tokkidi iza ki'on haaththe qolishe dees haachthezappe sinthe biittaza mith ha ki'o shiishi ooththides guyera qasse daro asatikka eqqidi iza xeellizaynne beesbeeska heera ooththizaytikka deettes.

Hayssan issi addey uttidees izappe gede baggarakka dumma dumma gadetinne maata keeththa qommoti deettes he keeththatikka gashshe keeththe woykko qeeriso geetettizayssa gidoy seretes.

Issi kaamey izikka dumma dumma miishata caanizayssakko izasi sinthazi ha aallidi dizayssa gidishi dumma dumma miishata caanisasozi gede bagga aallidi dees; izasi usuppuntoy woykko usuppun goomay dees.

Daro asat uti detes , issitappe sinthe bagara betiza 2 asat awa woyko ka's yushidaysa woy bena danda'idayta gidishn istika Bootha mayo mayida ,guyera diza asatappe issi adez dunguza qope wothides.

daro asi issisora ogi kumidi yishe dees istika be kushen bayndira oykkida be sinthanka waraqatara xaafettidayssa oykkida giddonka waraqata xaafetidi oyketidizaysi beettizayssa gidishin sinthera diza asatays lo7ibeettes

Hayssan issisora gede salfettidi woykko zoorotidi eqqidasatibetetees istika gita gita tamaridanne lo'o hu'era dizasata gidoyssi erettees istafe adirsamelera issi macashiya be hu'e goozada eqqadus washichcha baggara dizayti wurikka addekko.

Namu asati uttida istika bees xaafishe deettes issinazi xaafizayssa gidishin iza milaradizayssibe sinthan maxaafa woykko waraqata woththidi uttides istafe go'e baggara giddon issi asi toho bolla uttidees.

daro asati hara gede ali uttin garo asati helira ha eqqida ekko asati be kushe salo denthidi caaqishe woykko be kusheza dhoqu hissidi suurera sarora ooththana nu tamarida mala daana giidi be tamaroyssa hanotan caaqishe deettes

Asati iisipeteththan eqida. istika isipe be kushe yedidi masha oykida. he mashazaraka keeke gettetiza mishsha qanxishe woyko baththishe de7ettes. isita milera eqida asatika isita lo7ithi xelishe de7ettes.

Daro asti issi sohora duge eqidda istti eqqosoza gidoza gidozankka utetha oyde beetes istikka mayida maayozi issi medhokko. Issipe toophiya bandirra kushen oykida

hayssa nam7u asati beettettes isti wurtikka gashenaa woykko gaccino na idimmida istika ichidi uttida isti gaccino gidoyssa isti idimmo nayti erisetes

daro tamare nayti soo giddo kumida istika dendi eqqidi be kushe he ha denthida istafe issi naazi uttidi hokki dees astamareykka isintha baggara eqqidees

Kaamey be hudheza bolla woyiko bees kaarazan daro miishe caanides izappe mile baggarakka gede hantiza daro asatikka deettes istika kaamezan caanettanas bizays beettees

Daro asati salfetida woykko zeero medhi eqqida. Histappe dariza baggati guuththa nayta woykko gashe naytakko. Issi soora dizayti ista gidon macca nayta gidoyssa istas hu'ezinne ista mayozi erisees.

Issi kaame daro ase kunthi cani ekidi yes izas gaathaza oydeza woykko utetaza kummi uttides asas. Kumidi geeshi qassi zoonoza ollakka bolla birathaza oykkidi kaqeti uttida asikka des.

Daro gashe gashe kaame woykko heedzdzu tora diza bajjajeti ha aallidi yishe deettes izas mille baggara haaththe zara dizayssa gidishin izappe pinthan asati hantiza ogeykka dees.

issi kaamey woykko bajjaje geetettizays beettees izaska tohozi woykko goomazi heedzdzukko issi nazi sinthera dizayssa gidishin nam7u goomas woykko nam7u tohozi guyera dees iza mellera hara issi addeykka yishe dees.

Nam'uson woykko nam'u misilen gashe kaameti woykko bajjajjeti beettettes isti uwuritikka be sintha haazaari wothida isti oose toysskka issi medho miishafe gidishin wurikka haa yeettes.

daro kaameti eqqida he kaameza milenka nam7u asati deettes istika be ho7e kushera oykkida kaamizikka wuri issi medhoy dizayssa gidishin sinthaza baggakka haazarsi dees

Hayssa misileti issi bolla gaaggi uttida istika nam7u gididayssas giddora karetha medhora duge yaafaretidi shaaketida izappe oshicha bagganninne hadirsa baggan nam7azanka giddoza asa misiley kumidees

hayssan daro asati uttidaytappe sinthera misilezan lo7i beettizayti heedzdzatakko istafe oshicha baggara diza macashiya dawus izakka ayfesora kareta bessidarokko dhanthika gitatidi uttidarokko

Hayssan keehippe alaqettidi seelettidinne lo'o lo'o may'o maydi yizasati beettettes istafe addeynne macayka dees iza giddon sintera dizades be hu7eza pude essi woykko kaccesi woththides.

Hayssan shiiqidi asati komi uttida he asata misilezikka aarishi bessidayssa woykko dhume ekkidayssakko. issas ayfesoza lo'eththi bessontayssakko guussukko. istafe baggayti ha ali uttin baggayti gede ali uttida.

hayssan asati be shooron woykko be heeran woy be gutason issi bedethan shiiqid uttida istika uttidayssi tukke uyshe zoretishe haasayishenne miicishe ka ishekko ista sinthan tukkesiney tukke yaabanaynne hara rabati deettes

Hayssan keehippe lo7iza keethi beetes. Ha keethazikka itiyo telekoomi giza xaafey xaafetti uttin dees. Hessa guussazi sime woykko silkke giddo gelidi asas dawalana mala maaddizayssa kessizanne bayziza keethazakko.

Issi addey ba kushe he ha poqidi eqidezi eqidezes. Izape guye bagara gede haho gade betesi iza gidoraka oggeyi dessi. Ogezi laniqe gade gidoyisaza he ha miriqeretidi woyiko shosha mala gidizi basetis

Issi addey be sinththe ha zaaridi eqqides. Izikka be kuushshen guffe oykiddes. Gufezaka bes shophpha garssi pude gelisidi issi kushshen iza oykkidi guffa bolla dartti eqqides.

Issi miishshey duge gaden hokkides.izikka dunkkaane geetettizayssako.izi dozaasozikka gube gade woykko oththeko. Iza matara hara keethi woy asi aqizaasoybeettuwaase.

Issi giita kaamey eqqides izzika kunddida mishsha denththizaysa gidishin izza denththanawu yeddiza kushshe malaza woykko biirataza pidi hisstidi yeddi woththides hara kaameyka ha baggara eqqidaysa ache yedides.

Gadee laddethi bessidaysi woykko duge giddora dembbaththidi melles melles zangarathi woykko lanqqeththi bessidayssi de7ees; izikka duge baggara shaaran thucceththidi shaarazi pude oykkidi yishin de7ees; giddozan nam7u ogethi beeththees.

issi macashiya eqqadus hashemaynne duuxa may7o may7adus be ashe bollarakka dunguza yeggadus be ho7ezakka dadisadus ho7eza baggaza shaakada sinthara baggaza shaakada goyra yeddadus

Issi macashiya dunguza mayeda uttadus be ho'e izakka piccada yeddadus iza gurde giccadaro gidishin toozikka ha qaxetti dees ayfesorakka keype lo'iza yelaganakko

Nam7u macanayti uttida isti nam7atikka oshicha touza piddisidi gulbatason qalam7i bessida hadirsa toza qasse pude guye shiishshidi yedhida be kushen nam7atikka gulbate oykkida

issi addey be kiise giddo nam7u kishe yeddides betira bollaka korjo ba7ides izi bees sit giidi eqqidayssa gidishin issi tooza dhoqu issidi qalam7i woththides iza goyra babisiza gaammo misiley uttides

Daro asati issife shiiqidi birata birday milara dizayssa achchan eqqida istika dugunthe ogeza woykko keela malazaa wodhdhidi yiishe deettes isti hantiza suzi ogezi biratappe oothshettidayssakko.

Daro asati issi bolla shiiqidi gede biishshe deettes istika issi sora bizayta gidishin sinthe bagganka daro cilila miiththi dees he miiththazappe baggazi garsen gashe woykko qanththi gidishin hankoys adussekko

daro asati issisora uttida istika issi madho may7o may7da istas mayozikka booththokko isti be sinthaza haa zaarida issi uttoyskka oge diiran woykko ogezas teqeza bolla uttidettes

Hayssan issi asi kompitere oykkidi uttides. Izappe guye baggara booththa miishi eqqides Izikka nashinal ayde woykko payda matoqa kessishe dees. Izappe sinthe baggara iza maaddizadey kushe guye aaththi oykkide.

hayssa nashonal ayde woykko payda matoqa geetettizayssa kessiza maashines woy iza kessiza komputerezi dees iza ooththiza addezikka gede oshecha millera uttides iza kessanan yidade hadirsa baggara dees

Hayssan diza asatappe heenira ha aali uttida asati nam7atikka issi medho mayo may7ida be qoodhe bollakka eriso waraqata qaaphida issi macashi haara gede hokkada ista waraqata xaafashidaw.

Hayssan issi macashiya bekushen kompitere oykkadus izakka kompitereza ooththashe naaqashe woykko nababashe dawus izippe guye baggaranne sinthe baggara daro asati googidi woykko yuuyidi uttida.

hayssa nayti issi sora eqqida istafe sinthe baggara kompitere oykkida asi dees guyera dizayti gashe nayta gidishin wurtikka be sinthe ha zarsidi ha bagga xeelli uttida

daro asati issisora eqqida istafe issi asi lanxila oykkides asati be sintha daro asati ha zaari woththida istafe ha baggara eqoyti maca dishin gedara dizayti addekko

Hayssan daro asati uttida istika be sinthan kompiterekka woththida komputereza bolla warqataykka dees gede baggara woykko oshicha baggara asati eqqidi isti ooththida issaka xeellishe dizay beettees.

daro asati salpen woykko zooron eqqida istafe sinthe bagganka kompiterera ooththiza sikka dees istafe qasse giddon issi asi duge ista baggabe sinthe zaaru woththidi be gulbate bolla woththidi waraqata xaafishe dees

Hayssa nashinal ayide woykko fayda matwoqa geetettizayssa kessiza sohoy dees iza kessizadeykka kompitere oykkidi sinththan uttides izakka bees be u'es macakko hanira qasseka kessana bidaddeykka kessishe dees

hayssan nam7u asati uttidizayta gidishin haraazikka istafe guye shiikidi ayfesoy beettonta kushe bichcha beettizasi dizayssi eretees izaadeyka beettontadey kushe yeddi woththin iza kushen karetha saatekka adhuuttidayssikka beettees

Heedzdzu macashati uttida istafe giddon dizaara bena ki'on idimmada be dhantha bollara qoodhesora qaara kessada dhantha shi dawus iza uttoysikka giddonko izippe diirara uttoyti nam'atikka izo xeellishe deettes.

Heedzdzu asati uttida ista be issiniya macakko izakka oshicha baggara dizaarokko be kushen qasse iza oshacha kushezan feene oykkada xaafa shi dawus hagirsa baggara nam'ati dizayti addekko isti uttida.

Daro asati guyera eqqin, issi addey ista sinthe aadhidi eqqides. Izika ista tamarsishe diza addeko. Addezappe guye baggaraka daro gita gitanne wolqami bessiza shuchchati issi bollan wodhidi liceti dees.

Hayisani kuwase kaiza woyikko godiza asatappe hedzdzi beettesi issitappe namati issi mala mayo mayida qase issinaz dumma qommo mayo mayidees izasi zokoza bolakka namu tamanne issi payidoy xaafetidees

Daro asati woyikko daro nayti hokkidda istikka isporet oththizaytakko istas sinththara gashshe ogey woyikko to loqay asi toora kanchche hantizayss bettes ista sinththan gashshe gashshe matay dolishshe des

kuwase ka'iza nayti deettes, istappe daroti gadera kuwaseza ekkidi woxishe deettes, ista giddoppe issi naazi suulera aduqi bessidays dhoqu giidi guppidi carko bolla dees

Issi macashiya be achche doyada woykko miicada bessa eqqadus izakka siidesora lo'izaro woykko hoxada eqqa bessidarukko izabe bollakka cheelisi geetettiza tooko hasicita mayo mayadus.

Daro macanayti eqqida istika ha aalidi misilezan benabessetes istas be ho7eza pude garsera daddidi bollara picci yeddidi qachidi salo bagga zaari issi woththida.

Kuwaase ka7iza kaasanchati misilen kezuttida istika ziqqi giidi be gulbate oykkidi sinthera deettes goera doytikka issa issara hashe oyketidi woykko be kushe hashe bolla woththidi eqqida.

Kowaase ka iza yelaga nayki kowaase denban kumida istika nam7u qommo woykko nam7u medho may7o may7daytakko issi medho may7o mayozi issicita gidishin qasse hara medho may7o may7ozi haracita gidoyssi erettizayssakko.

Hayti asati eqqida istika xoonidayssas woykko goobidayssas woyto woykko mogoto immishe deettes isti miza meeshaza sunthaska wanca geetettizayssakko izi hessa ekkizays daro lo7o miishata ooththi dikko.

Darro mishata asati be kusheni medhidi giya bayizanawu gelis wothida iss medhida mishezika otto woyiko asati kusheni gigisiza ottatane duma duma yabanata qomotako

silk inde lib be andi birgidi amarathora xaafe tuuttida xaafey dees hessika nu qaalan shirettishe silke koyda mala issi biran daalo gizayssakko izakka yootashe diza macanaya misilen dawus

Issi mobiley uttides izas naaqosozi booththukko hanko medhozi karethikko iza bolla dumma dumma paydoti xaafettida istika issinippe biidi uddufun gakkanaas bollarizayta gidishin aykkoy bawoykka caden xaafettides.

Hayssi miishshazi ingirizathora heeddi seti geetettes izikka asa hu'era duge gufani uttidi haythrhen wodhdhizayssakko haythen wodhdhidi hara miishshi yexizayssa ekkidi woy haasayizayssa haythen lo'eththi sisees

Issi harey garre getetizza misha gochidi yishe dees he harezasikka nam'u haythe oydu tohoynne issi goynay dees izikka beayffeza ha zari wothidi donasozzi bixaleretidi konkopeti dees.

haytti asati sime bayzizaso woykko teele geetettiza keeththazan deettes keeththaza giddonka ista malatazi siileti woykko misilen kezuttides sinthera issi macashiya gedalata eqqadawus

asati keeththa zonora woykko pengezara gede hantishe deettes istafe issi macashi zo7o githe gixxidara beettawus izakka bees oshichchatoza gede sinthe tangada hadirsatoza hanin guyen yedhada hantashe dawus

Issi kaamey ha bagga yishe dees iza sinthazikka ha aalli dees issi addikka iza sintha beto bolla uttidi izi hantizayssa teqqishe dees izikka be sinthara tophiya bayndira wothida kaamekko

issi addey motore geetettizayssa woykko nam7u toho kame togidi yees izikka bees nam7u kishe zara laaggizasoza oykkidi laaggishe dees he kaamezi gashe gidoyssafe dendidayssan iza toganaw dandayiza asati nam7u kanchekko

issi kaamey be sinthaza ha zaari woththidi yiishe dees izaska sinthe baggazi ha aali dizayssa gidishin izas shaako pay duzikka xaafititi garsera zo7o medhon woykko zo7o qalamen qashetti dees

issi addey mootore laaggidi yees iza mayozikka tooce medhokko izi ha bagga be sintha zaaridi ha laaggidi yishe dees gede izappe guye baggara bezokko ha zaaridi gede biza asatikka beettettes

Issi harey gooma woykko gaare goochchidi bees izikka bees gaareza bolla dumma dumma miishe caani dees harezas medho izikka kareti ekkidayssa gidishin hareza goday hareza goochchidi bishe dees.

nanki foresent solde awuti giidi ingelizathora xaafettida xaafey keeththa achan dees hessa guussaska gamothora woykko nu qaalara uddufun tammu kushe bayzettides giidi keeththazi diza hanotaza yootidayssa guusskko

daro pooqetinne ha'i wode keeththe gididayti hayssan bessida woykko kumida izappe mele baggaraka daro kaameti pude duge woxxeretishe woykko biicotidi pirshe woy pinxishe dizays beettees

Keype lo'iza keeththi keexxettishe woykko doommid bude kumonta buro buussa bolla woykko keexetetha bolla dees keeththazikka pooqe geetettayssa gidishin izappe guye baggara daro worey mithi maataynne celili zaabati kumidi dees

Daro asati issi keethe kumi uttida. Istta sinththankka daro qommo woykko dummu dumma maaxafeti dooretidi licettidi deetesi. Izappe ekkidi asati be kushen oykkidi xeelishe woykko nabbabishe beteetes.

Hayssan geede gaaden shuchcha malay miccetidinne meshshetidi kehippe lo'nne aleqqo hannotan ooosetides izappe giddo bagganka namm'u bandiray qaappetides izapoe issoy tophiya baabdrako

Daro asati issi Soho geli dizayta gidishn istappe wuritika computer be sinthani wothida , isti computerez beyishe woyi xelishe woyko nababishe detesi,istappe giddoni hezdzdu asati betetesi.

Poqe kethiy betese iza bollaka issi xapey xapeti des izika wani familiy gidi englizathora xapetides hesargusiyka gamothora issi so ase gusuko

issi macashiyo issi asi be kushen dinxe dhoqisiza miisha woykko maykropone(microphone )geetettidi ingilizathora xeygetizayssa oykkidi oycha oychishenne izo oycha zarsishe woykko haasa'isishe dees

issi addezi eqqides izappe goye baggara keeththidees keeththaza zoono toketida aleqo mithati doletes izappe sinthera qas haishin gashshe gashe maatatikka demba gadezan dolishe deettes

Hayssan daro asati hantishe deettes istika keeththa giddofe kezizayta gidishin baggayti duge baggayti gede bagga geddunththu hantettes istika duge keela mala wodhdhishe garse gadezan gakkishe deettes

Daro asati issife shiiqidi uttida ista bollarakka dunkane geetettidayssi woykko sharay he haa gidi qasheti uttin iza garsan deettes izappe bagga asati sinthera gide salpen woy zooron eqqida.

nam7u asati eqqidettes istafe issineya maca issinazi addekko nam7ata kushenka waraqatay dees macaya be duunan dinxe woykko qaala dhoqisizayssa shiishshada haasa'ashe dawus hanoyssi nababishe dees

Hayssa sooza giddo daro asati komida. He asata giddonka daro baggati gashshe nayta woykko keehippe guutha yira giddida nayitakko. Ista sinthanka daro pidale qommoti xaafettidi deettes.

Kehippe loiza keeththi dees he keeththaza zononine gede giddozan gaththani daro miththati cililidinne adhi adhidi beteteesi izappe zuma bola ingilizathora destib gidi xaafetida xasfey dees iza matanikka kamey eqidees

Ha sozan diza daro asatappe caalli bessoyti guuthu ka7a yuushoyti uttida ista giddora duge daro asi eqqides eqqida naytikka naatethoykko buro dicciza qa7gal7anakko istika issi medho mayo may7ida.

Guutha nayti be tamariza kifile gele uttida istafe goye baggara daro miishi xaafettidi keeththa bolla kaqeti woykko qaapheti uttides istika be tamariza kifilen astamari oycha oychin oycheza zaarana kushe denthishe dhoqu histothida

Guutha nayti woykko gashshe nayti issibedethan shiiqettidi be tamarida timirteza wursidi woykko guutha deeththa timirta wursidi anjetishe wuretikka pudhoykkidi ufayettishe miicishenne ka'ishe eqqida.

Gede aho ogey woyko kase baydays oorathi baasetizays betees. Iza bassiza kaamezika gede gede haaki biidi mitha gidora aadhidi baasishe dees.

Hayssan daro asati dizayta gidishi istape misileza giddo guuththati gelida. Ha misileza giddo gelida asatikka wuritikka be toho bolla eqqida. Ista sinththan issi addeykka toho bolla uttidi huphe bolla qoofe woththides.

hayssara aho ogey gede baasettidi dees he ogezikka shuchchi woykko acey laleti uttidayssa gidishin mille baggara duge afo malay woykko shoorey dizayskka bettees izas diirara miththa mala woray kumi uttidees

issi ogey sit giidi giddora biidi gede haakkishe duge qalam7eti woykko bokki bides he ogezaraka daro kaamey gedenne ha woxeretishe dees izappe geeshshan mile baggan biitta caaniza kaame eqqides.

Daro asati ayssan dunguzaa may'idi eqqida istafe issi aawuzi bekishen qoope maliza booththa miishe oykkides ushichcha kusheza dhoquisti biradheza nokki woththidi haasayishe woykko yootishe dees.

Issi daanna woykko issi poolisera issi mela addera beettettes, istika ogera hantetes, ista giddonninne istafe guye baggara daro kametikka wocishe deettes, wuri kaameti bessintha haazaridi yeettes.

Issi kamey oge basidi yishe de'es izappe mele bagara oga basiza asatine kamezi basizaysa xeliza woyko wochiza asati eqida kamezika be sinta ha zaridi sintera akafazan bitha kuniti ekidi yishe de'es.

Issi ogey ha7i mata oosettidays woykko ooratha mala dees izappe pude baggara duge oges baaseti kezi dhoqidi woykko aafoti ekkida gadey dees duge baggara qasse wora mala mithinne issiso shiiqidi gicci diza heedzdzu mithibetees.

keehhippe lo7iza ogey beettees ogezaska diira baggara asi wullonta mala woykko kundonta mala teqanas giidi oosettida woykko birdettida birdaykka dees ogezi asfaltey woykko shuchchafe oosettidayssa gidishin gede adussekko

Haaththey oykkiza haaththe gongey dees he gongezikka shuchchafinne ashawappe asi meeshin medhettidayssakko iza giddo haaththeza gede geelthizanne ha kessiza birata tubboy duge gadezan moogetidi dees.

issi nay eqqides izappe sinthe bagganka haaththe tubboy woykko bombay beettees bombazappe haaththe duuqiza nam7u yarkaniti ha baggara uttida gede baggarakka eqqoys yarkan oykkides

Daro haaththe tubboy woykko haaththe efiza zara mala go'izayssi xaaxetuttides izikka daro gidishin edzdzo edzdzo gididi issi bolla qashettidi issiso shiiqaretidi doorettides.

Haaththey googishe dees he haaththeza sinththankka daro asati eeqida istappe ha baggara eqqida issi addey woykko issi aaway beettes izikka hadirssa kushshera haaththeza oykidi doyishe des iza sinththara issi maccaya kuphpheta eekashe dawus

Inkuwan dehina mexachu giidi amaraththora xaafetida xaafey dees. Hessa guussazikka hashshu saron yideta woykko hashshu saro gakkideta giidi nu qaalara birshshetizayssako. Izikka xxaafetdi qaapheti uttoy haaththe gonge woykko haaththe oykkizayssa bollako

nam7u keeththati keexeti uttida istafe gede baggara woykko henera diza keeththaza bolla yangarey mithafe woy barzafeppe torgeti medhettidays eqqi uttides he yangarezikka qanthe gidishin keeththaza zoonozappe gede baggara dees.

Haaththey pude dhokko giidi salo congidi woykko pude pixiretidigo gidayssa gidishin iza sinthan asati qasseka eqqida he asatikka haaththeza xeellizaytakko istafe issi macashiya be kushen haaththa ekashe dawus.